Bihi maa ʒila laabiri buku nima be kaboori nima ni ka bi ye liiga piɛla ka gbibi girafiki nima ka buku maa sabi pa ni oksfod ka banbala maa yuuni bɛ dini maa puuni ka bambala maa mee che ka yuuni o kpee maa dini maa puuni.

Laribaŋa moksi ka bɛ zaya ka yingu ye liiga piɛlli ka kpa tikpari sabinli ka dabba maa kpa ninkpara ka banbala maa mee nye paɣaba ka bɛ zabri waɣa waɣa ka yingu zaya ka zaŋ binpiɛlli niŋ o nuuni ka banbala maa mee ye liiga ʒee ka yingu pili zipil'sabinli.

Doo maa ka Polisinima gbaari n chana ka o pili zipil piɛlli ka ye liiga ʒee ka polisi nima maa ye liiga sabla ka yingo zipil buluu ka yingo zabri waɣa ka zaŋ bini zaŋ kpa o nangbani ka malifa nima nyaɣi nyaɣi ba ka ŋunbala maa mi za nyaanga na ka di nyɛla duuni ka bɛ be.

Mopilli n za nimaani ka paɣa maa zaya ka wuhiriba binshaɣu bini yen niŋ ka yinga ye liiga piɛlli ka so mali zab'waɣinli di puuni ka paɣa maa yingu ye liiga sabinli ka yingu kpa ninkpara ka yingu tabi o shee ʒɛya ka paɣa maa wuhiri o binshaɣu fin chena ka mali zab'waɣinli.